Mata dureen gubbaa kanarra jiru kitaabota matseetiifi gaazexaawwan jedha. Kitaabota jechuun kan namni tokko barreesee ol ka'e yoo ta'u matseetiifi gaazexaawwan garuu kan barreeffamaan taa'anii odeeffannoo adda addaa ittiin waliif darban

Kuduraalee fi muduraaleen namni nyaata isaa keessatti kuduraalee fi muduraalee yookiin immoo warreen gosa midhaanii fi warreen biqiltoota irraa argaman kuduraalee fi muduraalee jechuu ni dandeenya.

Jii'oogiraafii kan jennu akkaataa taa'umsa lafaa, akkaataa taa'umsa gaarrenii fi akkaataa taa'umsa bosona adda addaadha. Seenaan kan jennu immoo seenaa dhalli namaa bara jireenya isaa keessatti wantoota inni dabarsuu fi seenesaaan taa'ee dhalootatti daddarbudha jechuudha

Dhugaatiiwwan kan jedhaman akka aadaa biyya tokkoo fi Saba tokkootti gosoota dhugaatii dhalli namaa qopheessee dhuguudhaaf yookiin immoo dheebuu isaa ittiin kutuudhaaf tajaajilamuudha. Dhugaatiinis gosa addaa addaatu jira.

Geejjibaa fi konkolaataawwan kan nuti jennuun geejjibni bakkee tokkoo gara bakkee tokkootti socho'uu yookiin immoo deemuu yoo ta'u, konkolaataawwan immoo meeshaalee geejjibaa keessaa tokko kan ta'edha.

Uumamaa fi Naannoo Uumamaa fi naannoo gaafa jennuu uumaan yookiin Waaqni gaafa addunyaa kana uumu kan naannoo keenya irratti wantoota biyyee keenya irratti bakkee adda addaa irratti uumaman jechuu dha. Naannoo jechuun immoo bakkee dhalli namaa tokko irra jiraatu jechuu dha.

Maashinoota Maashinoota jechuun dhalli namaa meeshaa hojjaa isaa ittiin salphifachuu dhaaf itti tajaajilamu yookiin immoo itti fayyadamu meeshaalee jennee waamuu dandeenya.

Siyaasa jechuun dhaabni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko yaada mataasaa yaada dhuunfaasaa uummataaf biyyaaf ni mala gaafa jedhee yookiin immoo biyyattii sana dandeettii ittiin siyaasaan hoogganu gaafa qabaatudha.

Ogummaa fi aadaa kan jennu ogummaan dhalli namaa waan uumamaan isaaf kenname yookiin immoo waanta ofiisaatii wayirraa baratee ogummaa ittiin argatu yoo ta'u, aadaa kan jennu immoo calaqqee uummata tokkoo yookiin immoo calaqqee saba tokkoo jechuudha.

Bineensota manaa fi Alaa jedha mata-dureen keenya, bineensota manaa fi Alaa gaafa jennu dhalli namaa bineensa gara ofiitti madaqsuudhaa bineensota manaa fi Alaa jedhamuun bakkee lamatti ni qoodna. bineensa manaa warreen jennu kanneen akka saree, adurree, farda, gaangee adda addaa jiru. Kan Alaa warreen jennu Kan akka leencaa fa'a tahu.

Faaya jechuun kan namni tokko ittiin of miidhagsuudhaaf ittiin of bareechuufhaaf itti tajaajilamu jechuudha

Mata-dureen isaa 'barumsa' jedha. Barumsa jechuun dhalli namaa waan hin beekne tokko karaa manneen barnootaa deemuudhaanis haa ta'u, karaa namoota irraanis haa ta'u, barumsa gaafa waan hin beekne gaafa baratu barumsa....

Barumsa jechuun immoo dhalli namaa garaa garaa manneen barnootaa deemuudhaan yookiin immoo mana isaa taa'ee karaa ittiin waanta tokkorraa waanta tokko baratu yookiin immoo barumsaan waan hin beekne tokko nama biraarraa karaa inni ittiin fudhatu yookiin immoo baratee ittiin beeku barnoota jenna jechuudha.

Giddugala Bashannanaa Mata dureen keenya "Giddugala Bashannanaa" jedha. Giddugala Bashannanaa jechuun bakka itti namni deemee bohaaru yookiin bakka namni itti deemee bashannanu tokko Giddugala Bashannanaa dha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun namni waantota bu'uuraalee misoomaa ta'anitti yeroo tajaajilamuu fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun ammoo gurgurtaa meeshaalee xixiqqaa.

Nyaata, nyaata jechuun namni kanniinni ittin jiraatudhafi kanniinni irraa humna argatufi kanniinni ittiin guddina qaama isaatiin dhabaluu nyaata jedhama.

Mata dureen gubbaa irra jiru arkiteekcharii fi ijaarsa jedha. Arkiteekcharii fi ijaarsa gaafa jennu arkiteekcharii namoonni jedhamanuu namoota ogummaa ijaarsaa baratanii ittiin eebbifaman yookiin immoo ittiin muuxannoo qaban yoo ta'u, ijaarsi immoo ijaarsa waantotaati.

Biqiloota gaafa jennu dhalli namaa biqiltuu gosa adda addaa dhaabuudhaan naannoosaa kan faayuu fi haalli qilleensa naannoo Sanaa bareeda Akka ta'ee fi madda nyaataa godhuu kan danda'udha

Hawaasaa fi maatii, hawaasaa fi maatii jechuun hawaasni namootni naannoo tokko irra jiraatan gaafa waliin jiraatan yookaan gaafa waliin turan hawaasa jedhamu. Maatii jechuun immoo maatiin tokko bakkee tokko warri jiraatan.

Mata dureen isaa ogummaa fi aadaa Ogummaanii namni barate tokko yookaan barumsa tokkoon ogummaa gaafa argatu jechuudha. Aadaan immoo ibsituu saba tokkoo, uummata tokkoo, kan calaqisiisu.

Bu'uuraalee misoomaa gaafa jennu bu'uuraalee misoomaa kanneen jedhaman dhala namaa tokko gaafa naannoo tokkorraa qubatee jiraachuu eegalee kaasee dhala namaa sanaaf maal maaltu barbaachisaa?!

Oomishaalee suppermarketii:- Oomishaalee suppermarketii warreen jennu, Oomishaa fi waantoota itti tajaajilamuudhaaf barbaannu oomisha Sana suppermarkettota adda addaa waantoota bitannee itti tajaajilamuu dandeenyu yookiin immoo itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha.

Hooggantoonni beekamoon namoota addunyaa kanarratti hooggansa isaaniitiin gaggeessummaa isaaniitiin beekamtii guddaa horatanii darbanidha .

Mata duree kana irratti kan argaa jirru, geejiba fi konkolaataawwan Geejiba jechuun dhalli namaa bakka tokkoo bakka biraatti kan ittiin sosocho'uu danda'uu fi bakkee tokkoo bakka biraatti ittiin deemuu danda'u. Konkolaataawwan kan jennu immoo bu'aa dhala namaa kan ta'anii fi Meeshaalee dhalli namaa ammayyeessuudhaan itti fayyadamu keessaa isa tokkodha.

Amnataa gaafa jennu dhalli namaa wanta inni itti amanee uumaasaa karaa wanta sanaatiin galateeffatuu fi waaqeffatudha.

Faaya jechuun namni bareeduudhaaf yookiin ittiin bareedina isaa agarsiifachuudhaaf faaya gosa adda addaa yeroo fayyadamu, faaya naannoo adda addaa faaya jenna.

Qoricha aadaa jechuun namoonni bara durii kaasee osoo qorichi ammayyaa hin dhufiin qoricha gosa adda addaa fayyadamnudha.

Ktaabota gaafa jennu kitaabni barreeffama wanta taa'ee tokoo yoo ta'u, matseetii fi gaazexaa warreen jennu garuu odeeffannoo amma ammaa walitti daddabarsuuf kan itti tajaajilamudha.

Miidiyaa Hawwaasaa: Miidiyaa hawwaasaa kan jennu immoo dhalli namaa odeeffannoo gosoota adda addaa argachuudhaaf jecha karaalee miidiyaa hawwaasaatiin gaafa tajaajilamu, gaafa wanta barbaadu sana argatu miidiyaa hawwaasa jedhama.

Arkiteekchariin ogeessa ijaarsaa, ijaarsi immoo gaafa ijaarsi tokko bu'ee lafarratti hojiirra ooludha

Mata dureen keenya 'Hojii' jedha. Hojii jechuun dhalli namaa jiraachuu dhaaf jecha jiruu har'aa borii isaa fooyyeffachuu dhaaf jecha wanta inni hojjetu yookiin wanta inni dalagatu 'Hojii' jedhama.

Geejibaa fi konkolaataawwan Geejibaa fi konkolaataawwan warreen nuti jennu, geejibni dhalli namaa bakkee tokkoo gara bakkee tokkootiitti ittiin sosocho'uudhaaf yookiin bakkee tokko irraa gara bakkee tokkootti deemuudhaaf kan inni tajaajilamudha. Konkolaataa kan jennu immoo kan dhalli namaa bakkee bakkeetti ittiin socho'u jechuudha.

Beeksisa jechuun waan namni tokko hin dhageenye yookiin hin agarree karaa foddaa televezyiinii, karaa maxxansa adda addaatiin namoota hin dhageenye bira itti himuu yookiin beeksisuu jechuudha

Meeshaalee manaa Meeshaalee manaa warreen nuti jennu namni gaafa mana ijaarrate yookiin mana isaa tolfatee gara isaatti galu Meeshaalee isaaf barbaachisan dalagaa isaatiif barbaachisan irraa ciisuudhaaf irraa ta'uudhaafis isaa tajaajilanii jechuudha

Arkiteekcherii fi Ijaarsa: Arkiteekcheriin ogeessa ijaarsaa yookiin immoo ogeessa ijaarsa tokko irratti bobba'ee hojjetu yeroo ta'u, ijaarsi immoo wanta raawwatamee ijaaramee jiru tokkodha.

Faashinii Faashinii jechuun namni wanta duraan jirurra ammayyeessee (wanta duraan jirurra xiqqooshee fooyyessee) ,ammayyeessee gaafa itti fayyadamu yookiin immoo isa duraarra fooyyessee itti fayyadamu faashinii dha.

Beeksisa Beeksisa jechuun waanta namni tokko hin dhageenye yookiin immoo waanta namoonni tokko hin agarre bakkeetti maxxansuu yookiin immoo miidiyaalee hawaasaa addaa addaa fi karaa foddaa hojiitiin beeksisuu.

Beeksisa gaafa jennu wanta haaraa tokko wanta namni barbaadu tokko karaa beeksisa maxxansa wanta tokkootiin yeroo namoota beeksisa kana biraan gahamu beeksisa jedhama

Ogummaafi aadaa. Ogummaa kan jennuu dandeettii namni tokko uumamaan yokiin barachuudhaan argachuu danda'uu fi aadaa kan jennummoo calaqqee saba tokkoo yokin immoo ibsituu saba tokkoo sabaa fi sablammootaa jechuudha.